Konne darga leelanno dubbi giddosi addi addi horo amadinota leelishanno isi giddo addi addi dubbu saada giddosi leeltanno isi noo qoxeesi afamanohu lowo geesha addi addi horo aanoho

Kaatoolikete qeese woyi massagaano baalu angansara masqala amdde mitu uurrite mitu ofolte mitu illete manaxxire wodhite umonsaanni yesuusi ama footo wodhite no.

Wonbare loonaanihu addi addi haqqinni ikkana wonbare uyiitanno horo kayiini mannu ofolateeti. ise mule leelanno mini minaminohu addi addi ogimaniiit

Mannu ledo danchu xaadooshshi hee’ranno gede assanno Mannu ledo danchu xaadooshshi hee’ranno gede assanno Mannu ledo danchu xaadooshshi hee’ranno gede.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni mannu dada'lanni nooti leeltanno shiimmadare wodhe

seennu budu uduunne uddire miteenni ikke ofo'le nooha ikkanna, kuni seennino lekkansa baalanti sarraaqire ofo'le no. hattono baalunku uddirino uddano waajo uddanooti.

Mite gobbara wo'ma daga riqiwanohu siccu woyi sumudu noosi hattono gobbate giddo babbaxxitino dagoomi heedhano daafira mite mitetta daga xawisanonsahu siccu woyi sumudu heeranonsa.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro haqqunni loonsoonnihu biiffanno garinni leellanno yaatte

Kinna addi addi horo uyiitanno kinaa addi addita dooga loonsanni yannara addi addi bayiicho wore horoonsirate lowota addi addi horo uyiitanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kuni biifinse loonsonni shamise danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Labballi Ooso Godo le yanna afa hooga sayikkiti kuri addi addi Haxe haxe yinoommenni qaali kiiro doni baikkinni seeda yanna hee rate Labballi.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? qaaqo mayi mine offolitte maa loosanni noo?

Isayyo Borreessa noota buuxote safaraanonna taashshi rote tumo seekkitine wodanchitine la inihu gedensaanni layinki lamala borreessitinita marro qoltine borreessatenni jeefisate wo naalle.

maxaafu kuni sidaamu afii maamaashsha yaanno birxichinni qinaawinoha ikkanna, isino giddosiinni maamaashshuwa amadanno yine hendanni aanisi borro widoonni hinge .

duuchu dani uduunne angate ogimmanni loonsoonniha roorenka haqqunni loonsoonnihu no yaate insano buna udu'linannihu udulumunna udulumu haqquwa duucha no yaate

konne bayicho afantino gashshaano rosaano marte towaanyo assitanni nooha ikkanna, kuni gashsaanchino qaaqqullehodaabbo aanni afamanno. qaaqqulluno daabbo adhite ittanni no.

Kunni dooga alba qole minoonni mineeti konni minni horosi Manu addi addi dadalo dada'lara baatooshe baaxe galano mannira aate minoonni mineeti.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? wonbaaratte aanna mannu maa assani noo?

Nabbawate Gedensiidi Huwato shiqqino xa muwa seekkitine nabbabbine mitte mittente xa mora nabbabbini diraami amado garinni ikkado dawaro qolle Nabbawate.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni irisha loosiranno, loosirano irishi gido egeena'tinoti mite badalate, tene badala iillituro manu shama ittate hatono mooshe itate horonsirano

Tini misile xawissannohu hawarri yannara e'ara martino arrishsho, kawanninna ka'aanni nooha dubbaame haqqenna mereeroho noota harammaadda haqqe xawissanno. Yanna hawarro ikkitinohira tusitara rakke noote.

amanna Aantete angate finiincho annu amanna Aantete angate finiincho annu amanna Aantete Aantete amanna annu finiincho angate amadde Gojaamo qiidi !

Seennu gobbannihu baallunku waatinni jawaattota ikke heewisamanni biinfilensa kalqete leellishanni hire eo afirano doogonna mannu affinonsare macca seenne ikkara yee duuchare wo'nalanna la'nanni base baaallantera.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

afantino gashshaano yinanniri sidaamu qoqqowi perezidaantichi kalaa desta ledamohu miliyooni matewoosihu mule ofolle nootanna wolu mannino noota anfanni baseeti yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro lowo banni kaammelu giddora eanni leelanno

Ikkollana, xaano meyaatera mini giddonna mite mite daga giddo iillitannose budu gawajjo wo’munni wo’ma gattino yaa didandiinanni Ikkollana, xaano meyaatera mini giddonna.

Nabbawate Gedensiidi Huwato daqiiqa Loossinanni Aante noo xa mora miila nenni ledo hasaabinanni dawaro borreessitine qolle Nabbawate Gedensiidi Huwato daqiiqa.

Tinni lanemoti bushunni loosanitinota ikana su’miseno mittashote yine woshinannita ikana losanitano garrino umihuni danicha bushsha haananni layinikihunino linsonni busha biddi asine loosnishu gedenisanni gire fushinani

Dadalu manchi beetera addi addi horo aanoho aano horo giddo manchi beeti umosino woyeese maatesino kaa'late lowo horo giddosi amadinoho

Togo assa coydhannonna borreessitanno woyte haaro qaalla horonsidhanno gede irko assitanno Togo assa coydhannonna borreessitanno woyte haaro qaalla Togo assa.

daftarinsara galchidhe Qaaqqiissate yaa kaynsoonni wi lara loossanno gede shae saleedaho loosse wi laanu meenti mitte korowo gantanna hajajinsa gatinori anga albira qole diriirisse ii hina Sidaamu Afoo Kifile Fooliishsho Lamala !

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno anganni mangooti tini.

Hakkunni gedensaanni lamenti garo murote aana sumuu yaa hooggeenna qarru kalaqamiro gobba noori halaale farcidhe afoo arrawo xaadisa dandiitanno Hakkunni.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri kollishsho qalameni borreesinoonni snapchat misile leeltanni noe.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Dubboho caceette leelannori maa maatti?

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Uddinanni garanna seesa kaima assi’ne sayisa dandiinanni sokka giddo lame xawisse Uddinanni garanna seesa kaima assi’ne sayisa dandiinanni sokka giddo.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini addanko biiffanno garinni haa'noonnite

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

konne darga beettu sidaamu budi garinni umose amaxxite hatttono, albaho qurra dadhi'tinoti nooha ikkanna, iseno hagiiraame dilabbanno huluullantanni ka'anni nooha labbannote.

Kunni minni quchumu gido afamanno bunnu mineeti. Konne mine Manu bunna hidhe agano dargaati. Mannu bunna aganohu mayiraati yinniro araado hoo'late yee agano.

Dadalu mitte gobba wole gobba ledo xaadisate lowo kaa'lo aanno konne darga mannu addi addi uduuncho dikkote shiqqi asse dada'lani leelanno

Kuni leleanno mini alatti chukote quchumi gido ikana kunino mini afamanohu nibi yinani wotte suqqinanni mine woy bankete mini layinki dogotati.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate qoleno insa kiiro

Taakise, otobbise, woy baabura giddate dira amadde agadhitino man- nooti heedheenna dira amandikkinni giddate wo’naala amanyootu hoongeeti Taakise, otobbise, woy.

Jilu mine loonsoni sageleetikka? Shoole sayiinera mittete qunqumado shaananna kaarote hattono xilteho shaafeta qanse mitteteni duume woxe nooti reqecci yite no

duuchu dani elekitiroonikisete uduunni nooha ikkanna kunino baatiretenna hattono albi teephera wodhinanniho wolqa sayiisannoho su'masi duurata yinanni kinchooti kuni yaate

Aaante niwaawe nabbawakkira albaanni niwaawete umo lainohunni albaanni noohe egenno gadenna nna lamalara nabbawitto niwaawe ledo xaadisse miillakki ledo hasaabbe hedokki rosiisaanchi okkira.

Wodho agadha yineemmo woyite mittu keeraanchu manchi umosi afi- hunni hanafe minisi manninni, dagatenni afi’rinoha mannu sumuu yee adhanno amanyoote loosu aana hosiisa hasiissannosi yaate.

Afanitinno annuwana gashaano. Afanitto annuwanna gashaano yineemo woyite babbaxino garii gobbanisa olanittanore ikkana kuni annino afanittino annuwa giddo mittoho yaate.

Borreessate Bude lawishsha seekkite la e ontente liqinsantanno coyshiishamaanonni liqinsu malaati ledonna liqinsu malaati nookkiha qaale borreessi Borreessate Bude lawishsha.

addi addi dani seesi noowa hattono seesa duuchu daniha worre roorenka seennu roduuwi wodhannore goowinsara wodhe biifannore ikkansa kultannotenna addi addi suude noote

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? kunni mule mule woroonihu mayi shaanati?

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro haqqu huxxi, qoriqorotte huxxi, giddonni minnu, gobba callu haqqi noohu leelanno

Istepilerete, tini istepilere roore yana biirote heeranno manninna babaxitino fototte mine kophete minenna suukete afinanni, loosisenno woraqatta woraqattu ledo amadisiisanno

Misilete aana leelanori giddo gobba qishinanitinna babaxitino laalcho gobba sunte uula wore caabicho xawinse dadalinani heenonita buuxo asinoomota kuleemo yaate.

Kuni leelanohu sidaamu baamke woyi woxxe suuqqina'ni mine ikkase leelishano, kowiicho owaante uyitanori owaante hasidhanoo hajamanorra danchu garini technolojjette irikonni lifixxino owaante aa danditano

Dancha gede ikkite laalte noota duumo kuula afidhino gumma suntoonnita haqqu aana rarraanse worroonniha anfeemmo danasino biife nooha la'nanni yaate

Mannu wo munku kuri aleenni qummi assate wo naali qara qara hassatto wonshi rate ayee woteno jawaate loosa mittu mittunku manchu beettiwiinni agarranni hajaati.

duuchu loosu uduunnichi noohu giddo lamenka widiido qara afirinohu lamunku raginni loosi'nannihu siwiilunni loonsoonnihu su'masi doomaho yinannihu nooha anfanniho yaate

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mannu hasaawu bare amde nooti leeltanno haammatu mnanni ofolle

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile budu uduunne uddidhino mannaati.

mannu addi addi looso loosannoha ikkanna konni giddo mannimate guunte loosanni mittu dani uddano uddire godo'lete albanni inajjaannonsa garinni noota anafannite

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Afuu co icha ikkiro Co immate hoonginni daanno addi addi kayinni aleenni kulli qarri di iillannonke Afuu co icha ikkiro Co immate hoonginni daanno addi.

Mininna dubbu saada tini saada dubbu saadaati tini saada dubboho heedhannoreeti kuri saada dubbo minensa assidhe dubboho calla heedhannoreeti yaate

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mannu bisinsa aana babbaxxino dani seesa loosirinoti leeltanni nooe

Lawishsha Qoonqote Tuqqo Qaale boo haar ran ni boohaarranni hal chon san na halchonsanna Babbaxxitino mitiimma afidhino rosaano hal chon san na kaa la hasiissanno Faayyaho !

Tinni illete leelitanni nooti mancho Buna siina anga amade xorishitani no hakiino sa'eena alibaseeni fandishu sayiinete nomitte sayiine mulla no.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

kowiicho sumudu leellanno kuni sumudino etiyoopiyunnihu xaawaabbu owaante aate amanyooote leellishannoho woroonni nooti amaaru afiii borro leellishshannorino isooti yaate konnira duuchu kuli sumudi leellannoe

sagale duuchu daniti mitte tirete buddeena mitto woroonni worre hattono duuchu dani qaamatto worre buddeena duucha hojji hojjinni tattayiinse worroonniho maaluno buru no

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri duume uddanna uddirinorri shoole seeni leelanni nooe.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

kuni biirote uduunneeti biirote uduunne ikke noohu leellanni nooe lame wombare soofunniti mitte hala'lado agidaame leeltanni nooe dana duume agidaame kolishsho wombare leeltanni nooe

Kuni misilete la'neemohu citaho woyi shiima dubiichoho yinanni, baxxesinni hige kayinni halaladu hari leelano kuni hari babaxinoricho duunate kaalanno lawishaho gide hattonno faabiriku uduu'ne

Saadate maala gobbara sonkanni gobbankera lowo eo gamba assinanni hee'nonni gedeti maccishshinannihuna ikkirono eella saada ala'lite ce'e galtino daga gunguttanna anfanni saadate dikko ubbino gedenna eelli dikkote akatta dirine qorqora faayyate.

Qoleno xaadooshsheho tola afidhinota cancamantinokko kifile horonsi ra macciishshinanni niwaawe borrotenni anga woranna haaro mu ri hedonna mashalaqqe misilenna leellannoricho horonsi ne xawisa hasiissanno.

tini misile leellishshannohu rosaano rosu mininni fulte mininsara hadhanni noo misile ikkitanna, qaaqquluno uniforme uddidhe hadhanni noota la'anni noommo, doogono bukaamete ha'rate dinjitannote.

bununna sagalete mine seekkine worroonnita kolishsho barimanna xarapheezza hattono duuchu manni ofolle horonsiranni nootanna mereeroho jawa haqqicho noota kultannonke yaate

gaazeexu eote latishshiwiinni fulinoha ikkanna kunino tonne miileene birri ale ikkanno yine hendani waagi noonsa uduunnicho wotunni amandoonita xawisannoho yaate.

Kuni mati yinumoha ikiro wassup timat yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Konni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitini gedensaanni misillate aant aamantino xa’muwara Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye Konni woroonni kiiro uyinoonninsa.

Mine mine yaa lowo horo afirino Kuni mini duuchu Dani uduuninni loosamino lawwshshaho siminto haqqe duuchuri noosi noosi horo giddo mitte galate ikkano

Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwara gari dawaro doorte dawaro qubbichu fidalenni woy Itophiyu malaatu afiinni leellishshe Rosiishsha Lame Aante noo.

Tunso soodimaroho woyi hawaro fultanotta woyi ikkitino yaado no basera tunsiise yaandannni hee'nonnitta xawisano gedeti coyi noohu waajjishshano waajjishano gari buuttote.

Isayyo Borreessa Rosiisaanchi o ne saleedu aana borreesse borreessite leellishanno neta leellishshanno neta buuxote safaraano seekkitine la ini gedensaanni sa u lamalara borreessate hanaffini borro ne marro qoltine borreessatenni muccisate woy.

tini weesete mannu baadiyete loosire hoge itannnote waasa xa leellanni noohu mitto weeshshooti lowo geeshsha baychu lagunna aleenni hig ilaalu nooti leeltanni nooe

Kunni jajabu annuwa sidaamu diru sooro ayaannira fichee cambaalallate sooresa gudumale hadhanni qeexalitanni no. Konni manni gido wedelichu saamueli qaamehu miidiyaho hedosi aanni no.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro manoottu ganbba yiitte keeke murittanni noore ikkansa

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini egenshshiishu lowonta biifannohu nooti leeltinoe

mitto ama'notte minne ikana konne ama'natte minne seekine hoonboonni howete giddonno babaxitinoti haqqe afantano mittu waajo shamize hudirinno manchi xulotte uure afamanno

Hasaawinsa ha rinsho aante noota labbanno Misile Ba rete diraama loossanni assootanna diraama la anni tuuta Qanxaa le Koo o caali hunda mare maxaafa ya nabbawa shurumeemma.

Borreessate Bude Darbu Malaate Darbu malaati borrote maala late woy dhaggeeffatatenna huuro naggi assine coyi nanni yannara horoonsi nanni malaateeti Borreessate Bude.

Qaaqquulle loosiisi ra yaa qaaqquulleho dirinsanna dhukinsa ledo sumuu yaanno looso loosiisa ikkanna mannimmansanna surrensa fayyimmaranna lophora danqara ikkannokki looso loosiisate.

Fayyimmate oggeeyye eeli geeshsha dirrinse gaamatenninna hattono amuwunna daaimu rewo gargadhate ambulaansete kaameela qixxeesse woratenni mannu reyannokki gede lowo sharro assitanni leeltanno.

Ingilizignu afiinni alee qolle keys yine woroonmi kayii lee dani qulife sunte worroonni base ikkitanna tini leenti kulfe leewu waalichira ikkitannote

Tenne kiiro kiirate kori wi laanote wodani mararro kalaqate ikkirono wi lishshu darga haarookkise kiira egentinoti kiirtanna wolootu haadhanna tareessinoonni gede kullanni.

Looso kuni looso loosanni noo qaaqqi caamma hayishate looso loosanni noo qaaqqi leellanno ayee loosino ayerradoho looso loosa danchate yaate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Konne bayicho mittu beetti du'ma ikkinohu lowontanni hagiiraamo ikke oso'lanni nooha ikkanna, isi badheenninna albaanni noo mannooti kayiinni uurrite nooreeti.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro hayiissote giddo nootti saa badde usurantte uuritte noo.

Hakko mereero Riqiwi haqqe duqqeenna Daaime waa baydhe doogo mulensaanni sa e hadhanna la u Gabbiso Laitto ooso hawaaxantino gara !

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Tenne yannara heeshshonsara hasiisannore Qaleno gobbate deerrinni qaaqquulleho assanna qixxeessa roore amanna anna assinanni kittiwaate adhitanno gede anno Tenne yannara.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kuni mini akata suude ba'nohu baadityyete heeranno mineeti uwara kainohu

Misile aana la’inanniti magari xagisate dooggotiro xawisse Misile aana la’inanniti magari xagisate dooggotiro xawisse Misile aana la’inanniti magari xagisate dooggotiro.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Hakone hawa woyte ama afe akimete minira masitenna dottorichu manicho hanqe wona mayra agadha hogota yee kae qaaqqoho umi kaa lo aseena adhite hadhino.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

konne darga qaaqqullu godo'le assi'nanni hee'noonniwa ikkanna, kuni bayichino addintanni biifannoho, lamu qaaqqulli adhamanno manni gede ikkite ofolte noo bayichooti.

Tennenni ledo amadisiisatenni baattonnita kalaqamu ofolla huwan- tummokkinni hawuura iillishshanno gawajjo hasaabbine Itophiyu malaa- afiinni xawisse Tennenni ledo amadisiisatenni baattonnita.

Hospiitaalete giddo huurosi qarra kalaqqanno koatte wodhe dhi- wamaano qarrisa hoolloonnite Hospiitaalete giddo huurosi qarra kalaqqanno koatte wodhe dhi- wamaano.

addi addi laalo safarrara giddose safaraancho worroonniwa mitte angatenni amade giggishshitanni nootinna worroonihuno waajjo kuula afirino ogori giddo ikkasi anfannite yaate

Haanja muro haanja muro giddo tini mitte haqicho baadi xagara horonsisinani yinoonita ninkeno buuxo asinoomo konira ise mama afantano yite hedato?

Quchumma ikkasi leelishano kuni alibanni lellanohu quchuma xawisanoha sumuda ikkanna, koni quchumi lowonta halalado ikkassi leelliishanno, sumudannu baxino garinni biifinse loonsoonni

Tinni dubu gidoonni fultino shiima doogooti tenne doogora beettu kinna duhe haranni no. Kunni beeti wonna doogo biifinoha ikoomero babbaxino hodhisha horoonsirano doogote qari noo daafa mannu daafuranni no.

Qoleno ikkado nadaaje hee ra gedensaanni aantete harancho gufo buuxa hakkiini hincilaalluwate aaninni borreesse Qoleno ikkado nadaaje hee ra gedensaanni aantete harancho.

Hakka waro manni xaa manni gede wo ma manninnaate afi rinoha ikkikkinni lame lekkanni uurre ha ra dandaanno saadate sircho ikkino gede Luusi aana assinoonni xiinxallo leellishshanno.

konne bayicho noohu babbaxxitino dani hodhishshubba nooha ikkanna, kuri hodhishsubbano, mitu manna hogonbannite mite kayiinni uduunne hogobbe bayichunni bayicho sayinsannite.

borrote uduunni giddo mitte ikkitinoti danase hattono kuulase biifado ikkitinoti su'mase biirete yine woshshinannite yaate iseno waagase jawa ikkitannote yaate

Kunni quchumu qooxeesira heerano manni mi'ne galatenna gidosi addi addi uduune wodhate horoonsirano Minna ikitanna tenne minnara hoowe gobaanni hige minni saada hayiso itanni leeltano.

Jajjabba amuwa oosonsa marte towaanyo assidhano gari lowo geeshsha woloottaho rosicho aanoho, amuwa togo assine amaxiniro maasono adhinanni giddora qolleno lowo geeshsha hagiidhinanni.

Tenne kalaqamu gaazza deerra luphi assitannori mannu kalaqino korkaatta haqqe buujja mannu kiiro lexxanna babbaxxitino giiramaano horonsi ra qara ikkitinoreeti.

shae la ine borreessaanchu niwaawete haqqe dolatenni kayse duqqe ka ate geeshsha noota ikkitote aante shaete wonshe shae la ine.

Tenne niwaawe garinni roore ikkitinori jaddote kaimooti maatiro tittirtine kulle Tenne niwaawe garinni roore ikkitinori jaddote kaimooti maatiro tittirtine kulle.

Ikkeennano, lophitino gobbu- wole lophate aana noo gobbuwanni balaxxe konne coye huwatatenni meyaatera illacha tugge meyaata aye miinjunna dagoomu millimmo gid- beeqqaancho assitino.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawissannori isi maati yinummoro hijjaru hunda shiimmada haqqe nootti nna miname goonfokitta xawissanno.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Qubbichu fidalenni sokka sayisannohu xawoho leellanno bayicho hee’ra noosi Itophiyu Malaatu Afii Roso Qubbichu fidalenni sokka.

Maalu kitifo sayinete wore shiqinshonnitta ikkitanna, tini maalu kitifoti yinanitti saadate maalini loonse huribaxxte shiqinshannite, koni garininno lowo manni tene sagale huribaaxxa baxxanno

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori mannu jawa hotelera mare sagale itanni juuse aganni nooti leeltanno

Howete giddoni mannu mine mi'ne gallanoha biifisi no gedeti kone moorara hunara daano baarigari diheerano yine waalchoho shiima molalla loonsenna hakko galanni agaranohu no mannu.

Geerchu budu manichi siqicho anhate amaxe uure no anaho gaawe wodhe budu uduune udire haaro ijaara lonsani heenoniwa gidooni uure no.

Kone darga addu addi biinfillu uduuni leelanno kuni uduuni aanno kaa'lo mine fiirateeti iso loonsoonihu addi addi mannu xinxalo woy ogimmaniiti

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate tini umo babandanni hufichooti yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuni mati yinumoha ikiro hoowe ikitana tini hooweno rosu minira ikitana Koni rosi mineno caalu haamate leelanori yaate qoleno hanja muro

Qaallate tiro tini qaallate tiro yineemoti misilete aana leelishani noonketi maati mama ronsnite me`e kifilera ronsani heenonite horoseno maatiro afinooni?

Seesisa mittoricho seesisate yinanni woyite wona biifinohunni aleenni lede biifanno gede asse seekke biifisate yaate wolereno biifisa hasiissano uduunnicho seekke biifisa hasiisano

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Maxaafu qoolla ikkasi leellishano, koninino sidaamu afinni qixaawinno maxaafa ikasi xawisanno, isino sette kifile rosanora sidaamu afiini qinaawe haaru garinni loosamino

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate mannu poletiku hasaawa assanni nooti leeltanni nooe

Amanyoote agadha ronseemmo rosi mini ledo xaadisatenni la”a hasiissannote Amanyoote agadha ronseemmo rosi mini ledo xaadisatenni la”a hasiissannote Amanyoote agadha.

Tene basera leelanno wedelli mimitinsa ledo noonsa xaadooshe leelishanni leelanno. mulensa leelanno kaameeli anno horo addi addite tini horono addi addi uduune hogophate lowo horo aano

Tini amadono dandaami garinni rossino roso loosu aana hosi- isate horoonsidhanno afuu danduubba cu’mishiishshanno gede hende qiixxeessinoonnireeti Tini amadono dandaami.

wesse honganniwa sase faranjooti mare ka'e hiitonni asinne honganiro la'anni afamanno kuri faranjooti heerannohu ithihopiyaho ikikinni wole gobaraati ithihopiyaaho afamanore daa'atara dayinoreeti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile qalame worraanni uduunnichooti.

Afantino gashshaano tini afanitino gashshaano misilete aana leeltani noonketi afantino gashshano sidaamu gidota ikite xiltunni shaafeta itani afantano yaate baalu.

kuri leelitanno mannoti babbaxino loosi qeechira afantanno. gamu aleenni leelanno seenni muuzete dadali aana afamanno. gamu kayinni caamma hayishitanni afantanno.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro lekkatte kaasse godo'lanno xawinnsa gidoonni hige mittenni uure nootta

Egenno Addaarro Fiche Lawishsha biifisa seekka qarra mitiimma Woroonni hunda qaalla woy handaarra hunda noori ledo fiixoonse Egenno Addaarro Fiche.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

baadiyyete ollliira dancha gede haanjire biifino olliira jawu lali hattono haqqe mulensa minunna badhensaanni hige jawu dubbinna ilalaame baatto no

Insano Dukko Gatise mine mari gedensaanni Dukko Gatise mini rosu mini hoowe mule ikkino daafira Qanxaa lenna Duuwane rosonsa jawaate rosannore ikki.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini muze baadiyyete qooxeessira iima heedhe leinoti leeltanni no

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera maashineno labbanno

addi addi maashinubba giddo intannire durunshanni maashine ikkitanna iserano amaaru afiinni chipsete yinannita durunshe afoose fanne worre hee'noonnita anafannite yaate

biifado basera lekkase kaxxinannihu aana sutte kolishshonna waajjo kuula afirino ko"ate wodhite bulla bolaale qodhite noo beetto halli wori callu leellanno baseeti yaate

Elektironikse tini soolaarete soolaare arrishshote xawaabba horonsidhe mannaho xawaabba aate kaa'litannota tenne soolaarete yine tini soolaare lowo horo afidhinote yaate

qorqorotenni hoomboonni hoowe hoowete giddoonnino leelanni noo mini minehono kawaanni leeltanni noo muro hattono gobbaanni hala'lado doogo leeltanni no yaate.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Beettu kunni uulanni ofolle maa assanni nooho? mayi giddo noo? mannu badheenni hige noori maatti?

Qorke ninkeno kuri muxxe ikkitino gaxigalla hojja seentimeetire gobbankenni ba annokki gede seekkine ikkitanno Qorke ninkeno kuri muxxe ikkitino gaxigalla hojja.

Borreessate Bude Fidalete Jawishsha uynoonni lawishshi aantete aamantino borrote gufora haasiisanno darga jawa fidale horonsidhine marro qoltine borreesse Borreessate Bude.

Kowicho leeltanno gede xibba gargarate lowo horo uyitanno muro giddo mitte qaarete. qaareno duuchu daniti no kuri giddono mitte shelefetut tini leeltannotino shelefetut wole qarewinni mayin baxitanno?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini qaaquulle godonshshiinshanniwaati kawiichi biifannowi

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

kuni dargi caamma daddalanni mine ikkanna caammu lekkate coi'mara lowo horo aanno. konne caamma loonsannihu babbaxino uduunne fabirika eesatenni caammu widira soorinanni.

uminna layinki lamalara Qaale woy yine riqiwate rossinoonni gombotenna xarote horonsi nanni malaate horonsidhine seette coy fooliishsho borreesse uminna layinki.

daafira meentunna labballu taalo rosu egenno hoogiro lophote mixo darga gantannokki daafira gobbate miinju lopho abbatenna buxima hunate meyate rosi taalleenya agara doorsha afidhinokkite.

Dagoomaho tenne kalaqamu olliimma huwatanno gede roso aatenni qarqaru burquuqamara kora ikkinore iillitanno gawajjonna furgaote doogga huwachishatenni qarqaru burquuqama ajisha dandiinanni.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini kowiiicho kalaqonna qoooxeessaho loonsoonniti weese leeltanni nooe

Xaphoomunni ayyarete gade soorramara iibbillu lexxara kaima ikkitino qarrubba haqqe buujja mannu kiiro lexxa giiramaano horonsi ranna huwanyote anje ikkitino gede huwatatenni babbaxxitino furgaote loossa wiinamunni loosa hasiissanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno hiojja iimira fultinoti bahirdaafete tini

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

Alba konni qarqarira boodu Nabbawate qarri noonsa heedhuro Sidaamu manni saada ce enna batto kaa habbooti loosi re hee ranno Alba konni.

Nabbambummo niwaawe garinninna borreessidhanno woyte alba noonke egennonni aante noo hasiissanno kaa lo assinsa xa muwara dawaro uyno Nabbambummo Nabbambummo.

Loossanno mannooti ayimma ragaanni wogate uduunni lamu man- ninni loosama dandaannota niwaawete giddo qummi assinoonni Loossanno mannooti ayimma ragaanni wogate.

mannu angate ogimma horonsire loosanno loosi giddo mittu bushshu uduunne loossannori seekkite biifisse loosse wortinoha baccicho lawannoha duucha mittowa nooho yaate

aleenni nabbabbini niwaawe giddonni fultino qaalla rosiisaanchi ne cho ne xawisanna ssanna macciishshitine hakkunni lawishshi gattino qaallara harancho fichete xawishsha uyiyye.

Muuziiqa muuziiqaho yineemmohu babbaxxino baycho muuziiqu hasiisannowa calla horonsi'nanniha konne muuziiqaho yineemmo muuziiqu heera lowo horo afidhinote konnira muuziiqu danchaho

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri haanja muro kaasanni noorri settu manni leeltinni nooe.

minunna mineho gobbaanni higge leeltanni noo saate misileeti, saano bulla hayiisso cidhitanni afantanno huxxu qooxeessinni. minuno haqqunni minnoonniha lawanno yaate.

Mite uurrinsha giddo lawano, tini uurrisha duucha yanna anga ajinonsa manna irkisanote roorenka itte galtanore affidhinokki maate illacha tuge badde affe irkisuro woyyano yee hedo'ya aa baxeemmo.

Kuni misilete aana la'neemohu woyi leelishano mite birro woyi uurinsha gido afantanno woyi horonsidhano offoline looso loonsanni wombarenna komodiinati ikkinotta leellishano

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro rosaanno rosu minne offolitte noottinna rosinsa minni biiffannoha ikkinnotta insanno rosiisanchu yaanore maciishshittanni afanttannota

kalqamunni afi'nanni elto giddo mitte lagganna ilaallate tinino gotti yitino baatto woye ilaalaamete dancha gede biife nooha haanja muronna bobboqamanni noo kincho anfanni

Sidaammu daggara qarru katammi hawwasati. kuni katamini biifanoho, daa'attateno lowwonittani baxxisannoho kowwicho hawassa baxxemmo yaannohu borresame noo badhenino jawwu biifano hiijjarri leellanno

Kuni mati yinumoha ikiro babaxino raginina danin senu sesate asao woyi ikano ikito la'a woyi huwata dandinemo yaate qoleno hatoti

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Misile aana la’inanni baattote loosaasine maricho loossannoronna loossanno loosi bushshunna wayi agarooshshe lainohunni noonsa horo kulle Misile aana la’inanni baattote.

addi addi giwirinnu laalo giddo mitte timaattimete laalooti tinino biiffannoti gumase dancha gede ikkite laaltinoti danase haanja noota ikkase anfannite

Sidaamu dagoomo qoqqowu daganna sidaami gobba hawassa ikana konne daragano sumudaho yinaniha ikkana piyasa masitu doogo aana afamano kuni sumudi.

Kuri lanniri baluniku kalakamu jiro ikitana kuri gidono luph yite lilitanori weeseo labanoreti woleno muzeo labanori kone dariga afanitani leleitano.

haqqicho mitte su'mase qonboichote yinanniti callichose noota gumase laaltara ikkitanni nootanna baattono hayisso nookkiwa bushsha calla ikkitinota anfanni baseeti yaate

Bushshu hoshooshama lophote aana iillishshanno jaddo leellishshan- misile doorre; Itophiyu malaatu afiinni xawishsha uuyye Bushshu hoshooshama lophote aana iillishshanno jaddo.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Mitto su'ma giddosi maqo amadinoha su'mine loosu uurrinsha kalanqe loonsoniho kuni fayyimate owaante aano baseti qaaqqulehonna meentoho calla owaante uyinanni baseti.

muziiqu uduunni giddo mitte ikkitinoti duucha basera horonsi'nanniti roorenka maga'note minenna sirbaho hattono wole qixxawora ka'litannoti su'mase kiboordete yine woshshinannite

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowo geeshsha biiffanno wayi eela qaaqu noota leellishshanno misileeti

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori tini kalaqonna qooxeessa leellishshanno misileeti dubbu haqqe nooti leeltanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tee basera lowontanni biiffanno muronna laalo kayiinsoonniti biiffe fulte nooha ikkanna, hattono bayichuno lowonta biifannoho, ka'aanni higeno seeddanna haqqe no.

Mancho angasera buna gafi'nani jawana amadde nooti leelitannoha ikkana tini baseno mannu mare buna agani booharannota labbanoe korkaatuno duucha barichimmano badheseenni leeltanni nooe

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro rosiisancho qaaqqulle ganbba asidhdhe offolitte anga diriirisitte nootti nna mittu qaaqulli uure noohu leelittanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate gitaare muziiqu uduunni giddo mittete duucha gitaare tuudde no

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori leemmu alichu gobbara fulannohu leellanni nooe

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha ikanna kurino murote

konne darga adawu agaraano mittimmatenni gamba yite ka'e milli-millo assitanni nooha ikkanna, insano, mimmito labbanno uddano uddidhinori seennuno giddonsa hee'ranna hadhannni afantanno.

Tophiyuu telete uurinsha eggensisanno eggenshhisha xawisanno, koninino manu tele birrete woyi insa uuyitano suuqotte doogo harunsatenni manu ga'ara suuqira dandano

Laalonna muro togo shembe assine hee'nonni laalte nootta mure ka'ne mine intomero hiitto baxisanonka togoo muro itta faayyate manimate guuntera .

Qaallate Egenno Qaallate Fichera Borqaalla Horonsi ra noo qaallara boriqaalla horonsidhine qaalunnita fiche damattenna qaalu ga re baddine borreesse Qaallate.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile maalahonna maala murmurtanni nooreeti.

tini aleni yiinumoro misile maati .yiinumor. jawa hodhisancho jawakamelati anasi tona lame quxure noo. qoleno danasi dumoho. qoleleno haaqichu hunda noo.

Manchu buna gafidhara nooti leeltanno yaate mitte angasenni maqonqorunni waa wodhitanni mitteteni kayii mixashote aana buna gafidhanni noo manchooti yaate

Lawishsha manna gaxigala saada rosaano haqqe Rosiishsha Aleenni la ini lawishshi garinni onte woshshonna gutu su muwa daftari ne aana borreesse Lawishsha manna.

Mannu kiiro bati ranni kainohunni kalaqamu jiro horrante ba eenna ayyarete soorrama daggannokki gede ooso quwunni ilatenni tenne bikku aleenni ikkitinota dubbo buujjate hasatto ajisha dandiinanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile burushetenna hattono babbaxxino uduunneeti.

Lamu seenni hashshitino yanna giddo hiikka harani nookka ,mite kolishsho uduune uddidhe no alini eelli geeshshana mayi makenasetikka, ti'i ledoseti kayinni meentu uduune uddidhe no.

Kuni mati yinumoha ikiro sidaamu budu sagale ikinohu buuri same yinaniha ikitana silikete gido afina'ni richot ikana isino Kone darga

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Balaxxine assitini la”ate niwaawenni huwattini garinni aante shiqqino xa’muwara gari dawaro Itophiyu malaatu afiinni leellishshe.

mannu kuni wayi qaccera ofolle nooha ikkanna, kuni mannino waa tayiise sa'ate yowolo woyi jalba agadhe noo manna lawannoho .

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori babbaxxino daddalo dadda'lanni noo mannaati isi daddalu horo maati? daddalanohuno ayeeti?

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate tini elekitiroonikkise

Mine ikko gobba wore manna biifinsanni baseti, tene base jilu heeriro adhamate amurate wonshinanni yannara babbaxxitino jillate basera hasi'ne dangiro dihoonganinke yittano.

Jajjabba quchumara mannu mini kaameelinni calla harano basete base tene kayinni kayyo horonsire uurre no kaameela lae beettu lotorete woyi kaayya mokkoranitta hirara dode mare leeelishiranni no.

eeyyaa wote kullanni Maatto Maatto kullanni wote eeyyaa yine haa nanni Togo yaanno maattote yiniro eeyyaa yinanni haa nanni yaate !

muziiiqa kui muziiqu uduunnni giddonni mittoho gitaarete yinannite aanaho kirre noose lewu kirichi heerannose godo'liniro lowo geeshsha baxissanno huurono biiffanno

coy fooliishshuwa nabbabbine gombote mallati gurdi damatte horonsidhine sumuu yitanno qaali suudda suffinanni fooqa darga wonshe coy fooliishshuwa nabbabbine gombote.

Sidaamu umisi jirte afirinoho afirinno jirtenno mimitosi ayiirisanni hakiini sa'enno mimimitinsa ledo addi addi xaadu jirte kalaqire mimitinsa aana dancha baxille leelishanno

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri biifanohu rosu mininna nafara noo ooso leelitanni nooe.

Rosiishsha Lame hunda uyinoonni malaattara gari tittirsha“B”hunda uyinoonni laatta ledo Fiixoonsatenni rosiisaanchi’nera Itophiyu malaatu afiinni leellishshe Rosiishsha Lame hunda uyinoonni.

Isayyo Borreessa Sa u lamalara isayyo borreessate gafi hunda diraamu borro mitto qoola ikkannoha borreessitiniha marro lami hasaawu xawissine borreesse.

kuni caammi meeya beetto horonsidhanno caammati. kuni caammi lekkate biinfilira jawa horo aanno. aanteteno loonsannihu babbaxinnore horonsiratenni caammu widira soorinanni.

Kuni mati yinumoha ikiro boroote woyi biirote afama no udunicho ikana isino bifadu haquni Lange loonsoniri ko darga buxa dandinemo

muziiqu uduunni giddo mitto ikkinori duucha qixxaawo iibbishatenna dukkisate godo'linanniti iseno kiboordete yine woshshinanniti noota anfanni waaju xarapheezzi aana no

konne ijaara balanxe woroni. bale ume. siwila wore .kinna wore. siminto karsinse hananfon. haku gedensabi muulesi irkisate seedana haqe qansoni. hakini sunfe annasini wole minne haananfoni.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile gallanni woy sheekku mineeti yinanni.

Fayimatte oeante uyinnanni fayimate mine, fayimatte owaante hasidhe maritinorira owaante uyitanno fayimate uurinshi gidooni noo oggeeye owaante uyitanno koniranno fayimatte mine xisote ikko amalete owaante afinanni

Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwara gari dawaro dooratenni Itophiyu malaatu afiinni Rosiisaanchi’nera leellishshe Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwara gari dawaro.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri sase xarimuserra worronni ado sase leeltanni nooe

Minu addi addi horo aano mine minanihu babbaxino haqqa ganba asineeti minu aano addi addi horo giddo maate ganba yite heerate lowo horo aanno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate qoleno

yannate hayyo abbitinori giddo mitte mine horonsi'nanihu sagale loosi'nanniwanna hayeeshshinani base mitteenni amadisiisnse lonsoonniti fa'nate afantanno kiiroseno lamete danase waajjote

daafira gordu aana kalaqantannota kaarbooni dayokisaydete duunamme ajishate haqqe haammachishe kaasanna addi addi hajara qarramme murriha nafa ikkiro dargaho wole riqiwatenni ayyarete gade soorrama ittisa dandiitanno.

Tinni zayitoonete yinnanni laalooti. Tenne laalora gumase intanni. Tenne zayitoone intannihu le'uro ikanna sholoolanni woyite mite gido duume ikitano mite kayinni waajite.

Assoote Niwaawe Konni woroonni “bushshu hoshooshama” yaanno uminni shiqqino waawe rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodan- chitinanni ha’runse Assoote Niwaawe.

dancha gede seeraamiketenni biifinse loonsoonni basera fafowa jawu huxxi noohu albaanni mitte mancho xexxerrishu aanira fultanni no badhensaannino kameelu no yaate

rosu mine qaaqquullu duuchu ofolle noowa rosisaanchu uurre alba insawa hige uurre angasira woraqata amade noota anfannite yaate ofollitino wonbareno dibiiffinote yaate

egenno afirate assinanniri giddo mittu rosoho kowiichno rosaano ofolteenna rosiisaanchu uurre rosiisanni nootanna insawa shiqqi yee noota anfannite yaate .

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

Itophiyu Malaatu Afii Roso Assoote Coyi fooliishsh loosa Rosiishsha Mite Rosiisaanchi’ne aanno’ne lawishshi garinni konni woroonni noo malaat- tanni Itophiyu malaatu afiinni wo’ma coyi fooliishshuwa loossine rosi- isaanchi’nera leellishshe.

afantino gashshaanonna annuwu giddo duuchu manni dirame waa gorsu loosira darre loonsooniha la"anni haranni no insa giddo mittu badhera hige la"anni no

Mittu mini maate labbanoe kuri manni amanna ooso kiironsano onte mannaati shoole meyaatinna mittu labbaa qaaqqi insa uddirino uddanono dana waajjote

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Tinni bushshu mixashshoti tenne bushshu mixashsho loonsonihu doruniti qoliteno uyiitano horro ba'ete umihuni sagale ra'isirate layikihuni Buna xoxisirate sayiikihuni sagale danchu garrini ra'sanno.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro minnu kinchchunni minoonnihu nna huxxissinno qole kinchchunni huxxamohu gobbanni hoccunni loonsoonniretti kulittannohu

Wedellu gamba yee kaaliiqa maga'nanninna guwisiranni afamanno. Baalunku mittu dani uduunne uddire gasmo gaamotenni uurre anagansa huuro ledanno uduunnicho amade faarsiranninna faarsiisanni leellanno.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Quchumanke Itophiya jireenyaho yinanni woyte quchumu latishshaho lophote jirote duuramte wo'mante soorrora horonsira noonke yittano hedo amande qajeellanni loonsanni hee'nonni gobbate gede.

Lamalate Rosi Umo Meyate Rosu Taalleenya Jawaachisha Barru Rosi Amado daqiiqa Qoonqote Tuqqo Xaadisanna Qoonqote Tuqqo Xaadisa Babbada Taqa Lamalate.

Kunni haqunni loonisonniha mooqqotte yine woshinnanni mooqo tini babaxino garinni babaxitino sagale budu sagale sagalinanni uduunichoti, lawishaho malawo, sheeriko hatono wkl

Aanteteno niwaawete giddonni fultinota qara qaalla la ine mitte mittente qaallara niwaawete amado garinni noonsa fichere miilla ne ledo hasaabbini gedensaanni dawaro rosiisaanchi o nera uyiyye.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote manchu kuni egenshshiishshaho noohu leellanni nooe

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

kuni gerich lelanohu minisinni fule nafarasi offole nota lelishshano. kuni gerichino anasi udrino udunano gawete yinanita ikitana kuni. gerichino babaxitino gibo iko wolereno tashshano gerichoti.

Nabbawate Albiidi Huwato Niwaawe nabbawa nera albaanni alba noo ne egenno horonsidhine aante shiqqino xa muwara dawaro uytinihu gedensaanni qara qaalla fiche aana hasaabbe.

murote giddonni mitto ikkinoha awawu muro mannu jarkiina mure isi giddo kaase noota leelishshanno, kuni mannu la'anno wote illetenni biife leelanno gede assateeti.

Mitte mittenti fooliishsho giddo macciishsha dandiitannokkirira horo uyitanno hasiissanno mashalaqqe aate wo’naalloonni Mitte mittenti fooliishsho giddo macciishsha dandiitannokkirira horo uyitanno.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile biinfilleho woy seensilleho wodhinannite.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro kassete godo'lanno godo'lette xawi giddo noori leelittanno.

addi addi bayeechi giddo mittu ishsine hunnanniwa ikkanna kunino addisi awawu quchumira qoshe yinanniwa quchumu qaccera duunne hunnoonniha ikkasi anfannniwaati yaate

Kuri lelitanori baluniku babatitino loosi qechi noo mana ikana babatino dagomu hasawa hasawate ganiba yitino mana ikanisa ofolite noo manati.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro sheeku mine hee'noonnihu minnu danchu giddonni hige noori leelittanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? doogotte widoonni hige mayi nooya?

gidu anjenni xeenu Danguri Lawishsha gidu anjenni xeenu Danguri Lawishsha Lawishsha Danguri xeenu anjenni gidu ba a lae Hay hoola !

Malaatu afiinni koo-tee badate horoon- si’neemmoti qara doogo babbaxxino suudi noose anga albinkera aliidi woy woriidi kifilera(boqonkera woroonni woy aleenni) woratenninna kisiisatenni leellinsheemmo malaattanni koo-teete badooshshe uyineem- yaate.